Meeshaan waxaa yaalo shaati midabkiisu waa basali waxuu yaalaa meel banaan ah waxaa kaxageeyo ookiyaalo madow iyo cadaan ah.

Meshaan waxaa yaalo dhago cadaan ah io qolofkooda oo cadaan ah waxayna yaalaan meel banan ah

Meeshaan tarmuus ayaa shaax lugu shubahayaa caano miir ayaa lugu miira kirlina waa lugu shubahayaa. Caano miirku cadaan iyo faanto, tarmuusku waa cagaar, jalmadu waa qalin.

Meeshaan waxaa taagan gabdho dhar iskuul ayey wataan waa dhar jaalle ah indha shareero ayaa u xiran waana shan gabdhood midna way waji furan tahay

Meeshan wa iskuul arday ayaa jogto dhar cadeys ah ayey watan miisas ayaa hor yaalo imtaxan ayaa laga qadaa

Meeshaan gabar ayaa fadhiso oo kursi kufadhiso miis ayaa horyaala warqad cad ayaa saaran, xijaab waa cadeys, masarka waa beer, saakadu waa beer, qalinku waa buluug.

Meeshaan waxaa suram funaada iyo buumo midabkooduna waa beer darbiga ay suranyihiin waa cadeys

Meeshan waa qol qabaleed ayaa dhex yaalo darbigiisu waa gree dabaleedku waa qaxooy duleedku waa cadays

Meeshani waxaa yaalo shaati , shaatiga midabkiisu waa cadaan diilimo madow ah ayuu leeyahay meesha uu yaalo waa meel cad oo banaan

Meeshaan Waa masaajid wiil ayaa tukanaayo wiilna waa fadhiyaa, dharka ay wataan waa qamiisyo mid waa buluug midna qamiis beer ah. Rooga uu kutukanaayo waa cagaar iyo cadeys.

Meeshaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa kujira qudaar sida banbanooni, qajaar iyo basal, ukun ayaa dhexda ogajirto.

Meeshaan waa meel caafimad waxaa fadhiyo gabdho waxa horyaalo miis miiska waxaa kor saaran Gloves dharka ay wadtaan xijaab caadan ah waxaa ka shisheeya daah gaduudan

Meeshan waxa yaalo saddex caag oo cadaan ah mid waa qaxwi mid waa caddaan mid waa cagaar waana saaqooyin

Waxaa ii muuqda zakal uu ku jiro dheg ahaan midabkooda yahay cadaan waxaa suran geed midabkiisu yahay cagaar dhulka waa madow

Meeshaan waxaa yaalo shaati cadaan ah oo diilimo madow ah leh oo gacmo dheere ah

Meshan waxaa yalo saxan waxaa ku jiro malalaly ansalta ayaa korka ka saran basal ayaa ku jirto wuxuna yalaa mel banan

Waa boonbalo midabkiisa iyo haye cadaan waxaa ku jira katiin midabkiisu yahay dahabi darbiga ka dambeeyay wacdaan

Kani waa baararka indhaha la gashto midabkiisu waa madow waxa uu ku jiraa qolof ,qolofkuna waa giriin midabkiisu

meshanu wa qol waxa yalo shan kursi iyo miiskod iyo armajo miisku wacades kurastuna wa cades armajaduna wa Cades darbiga qolkuna wagadud

Meeshaan waxaa lugu dubaa bajiye birtaawo ayaa dabka saaran saliid ayaa kujirto maamo ayaa qoryo kudubayso. Caag buluug ah iyo caag cadaan ah ayaa agyaalo.

Meeshaan caag ayaa yaalo shaati ayaa kujiro. Shaatigu waa gacmo dheere midabkiisu waa buluug calan dhibco mad madow ayuu leeyahay.

Meeshan baket ayaa waxaa ku jira katirsan midabkiisa yahay dahabi waxa uu saaran yahay meel cadaan

Meeshaan shaati ayaa yaalo midabkiisu waa beer iyo cadeys. Meesha uu yaalana waa meel banaan ah oo cad.

Meeshaan waxaa yaalo koob iyo labo dhagood iyo faraanti midabkooduna waa qalin